Pii nam man kun pii nam tye ki yeya, yeya eni ni tye ma otingo dano madwong ata kun jo mukene gubedo ki piny mukene gubnedo ki malo jo ma pinyi dok dwong loyo jo ma malonio kung gin tye ka bango raa mot

Yoo lam tye ma okat kun yo enini tye ma kipoko dyere aryo tung lacuc ki tung lacam kun teng yoo bene tye cere cere ma lum mwoto tye ma otwii owiye kunu yadi mapol bene tye ka twii iteng yoo yoo man tye maleng adida kun pem moni tye ma kiyubu wek okony ngolo yoo

Yeya gin aryo gitye ka ngwec i wi nam kun yeya egoni pe kicerogi acera yeya ego ni kingi tye acok adada dok dano gitye gubedo i wigi yeya eni gikwanyo dno ki i dog pii gitero kamukene.

Dako eni tye ka ringo ki pikipiki ma gin otweyo te madwong ite pikipiki mukene bene ongabo wa ingut pikipiki kun latin acel obedo i nge te yo eni bene tye ki mutoka madwong tye ka ngwec i iye kun ki iteng yo odi bati madwong tye iye

Mon madwong tye ma gurukke ruk tekwaro gin nen ma nenogi mit adada kun dako acel tye obyelo latin ingeye kun en tye ma iye yom adada latini bene tye ka neno dako acel ma tye ka nyero dako-ni eni dok tye ki angec manok

Yo tye ma okato kany kun pikipiki acel bene tye ka kato ki i kin yo enini mac tye ka wango lum ki iteng yo kun lumtye ma dwong ma gutwo iteng yo enini yadi bene tye kun mac ubu wangio weny

Pii nam madit kun pii nam enini tye ki yeya iye ngat acel tye ma ocung acunga i wi yeya kun en tye ka cero yeyane yadi yen mogo bene matino tino tye i di pii kun pii nam man bedo ki rec

Ceng tye ka ryeny kun awobi eni omako jami acata icinge mukene bene en oketo obedo woko en tye kawot ki iteng yo mutoka bene tye idye yo mutoka eni tye mutoka matar pikipiki bene tye kangwec ki but mutokani.

Bandera lobe mapat pat bandera enoni tye ma kitweyogi malo kun gitye ka kodo bandera en aye lanyut pa lobo moni kun gingiyubogi odi mogo madongo dongo pa gamente bandera man tye ma cal mogo tye ma kigoyo i komgi.

Pii nam eni tye pii madit kun ki iteng pii eni modo lum mogo bene tye wa idye pii kun cok ki tera ki ibor piny bene cere tye ma guywane iye cere eni tye ki yadi madwong adada.

Kic madwong tye ma guugre o kun kic eni tye kic madwong kic enini tye magugure i kom bong kun kicgi kuro kicel kun mukene gitye ka tuk gibino kama mukene gugure i ye ni kic tye ki dur i kome nyig adek.

Odi lum makiyubogi mabeco adada kun dyakal gi tye makiteno adada ki lum kun lum egoni tye makicelo tenge o ki godi godi kun dyakal man tye makionyo i ye kwoyo mogo ki got got mogo idyere kun ot lum acel enini gin lanek mac tye i kore.

Poti anyogi gin aryo kun ki i poto enini yo tye ma okato ki idyere kun yo-ni tye modo odongo i iye kun ki jwero maleng ki itenge tungcel anyogi bene tye ki itenge tungcel anyogi bene tye kun anyogi eni dong gutegio

Yo tye ma okato ki ibat goti piny kun ki itenge ma yo okato ki iyenni odi bene tye madwong ma kiyubo iye kun yadi tye madwong ikabedo man mukene odongo wa iwi got malo kun ki ibad gotmalo yadi bene tye ka dongo.

Yo tye madwong kun yo acel ocito orwatte ki lawote yo acel cani mutoka mo matidi tye ka ngwec iye ki dano bene tye ka wot iyo enini kun teng yo eni weng tye ki odi bati ma kiyubo kunu.

Poto anyogi anyogi eni tye ma kipitogi i rek kun anyogi man tye ka dongo ma komgi yot gin weng tye ki caij marom anyogi enini gitye ka dongo kun kidoyo tegio maleng adada moc cam bene tye ma oromo ngom man.

Kany kitye ka cato ringo iye kun ot cato ringo man tye ki wang ot ma kiyabo kun ringo tye ma kiryeyogi i wang ot kun laco acel tye otongo ringo mito miyone ki lawil eni lawil eni tye laco.

Latin matidi tye ma obuto mot iwi ka buto ci en bene oruko bongo macol kun kabuto eni tye ma kipeto cuka iye mine tye ma omako cinge kun cing en tye m atidi adada latin man pud tye ma toco kun en pud pe romo wot.

Lutini anyira gin angwen gin oa ki i kulu gin weng guyeyo jeriken pii acel acel iwigi kun ki iteng yo jo aryo tye ma gucung iye gin tye ka weyo yo ki lutino anyira enini kun anyirani gitye ka wot giyito cere latin yo enini.

Ot bati mapol ot bati magi kitye ka cato bongo iye jami bene tye mapol ma kicano i dukan mukene tye olwore orumo ot bati man woko.